Abaana babakazib ba barugwara bazwire enkwanzi nyingi omu maraka, omu mutwe aha mukono aha mwenda yabo kandi omwe naashekamu ondiijo ahekire omwana ondiijo ayekomire omu mutwe naarebera enyima ondiijo ayekomire omu mutwe omwenda gwerangi erikwiragura.

Aba nabashaija babiri bemerire ahagati ya enyanja bemeriire omu bwato bariyo nibashoha eby'enyanja haza enyanja eri nk'eyebaganisemu kabiri nindeeba sayidi egi nindeeba sayidi eri ahagati hariho nk'ebinyatsi reero obuseeri enyanja nimpango oku enyuma oku hariyo nk'ebiti hariyo emiti nyingyi

Aba nabaana babiri bari omu kishaka ninga omu faamu barisize ente ente ibiri niziiragura emwe neyera ziri hansi ya omuti ogu bakweta omunyinya omwana ainami omwana ayigamire enkoni eyarisiise ente

Ogu n'omusiri omukazi aine omwana we bariyo nibabyara obutunguru haza obutunguru buboniire gye munonga bwakuzire bwarugire omwo ahansi bwaresire ebirabyo. Enyuma nindeebayo nk'emiti nindeebayo nk'emiti eyomire okwo enyuma enyuma y'omukazi n'omwana nindeeba ari nk'ayemereire omu kiina

Aba nabaana nibaruga kutaha amaizi aha iziba, buri omwe ayekoliire ekidomora eki yatwaramu amaizi kubaba bari omu muhanda nibagyenda babahika ahamusiri bareeba abaana babiri, omwana omuto n'omukuru nareeba bayemerera boona bareebana.

Aha nindeebaho omushaija Ari ahakarimagezi ye ariyo nayimataho ningashi nakwataho nahandiika Kandi omumaisho nindeebayo endiijo karimageezi aharubaju nindeebaho obucumu bubiri obubarikuhandikisa

Ogu n'omusiiri gw'amajani gutemurirwegye ebuseeri nindazya iguru ndazya obushoozi ndazya ahansi ebiti ebibatemire kubyomire kandi amajani ago gakuzire gye munonga gareberirwegye

Ogu n'omushaija n'omukazi bariyo nibakyebeera nigashi nibaraguura nabashaho kandi abashaho aba baine ebi biiha omu bantu bakabireeta kubikyebera omwe ajwire ebirahuri n'ondiijo nawe ajwire ebirahuri baine ebirikutabira oburoofa by'erangi ya kineekye omugaro zaabo

Aha aha nindeebaho omuhanda gw'eitaka gutari gwa koraasi hariho na koona hariyo nk'emotoka okwe nindeeba aha n'ahu barikuguriza amajuta g'emotoka, amajuta ga piki hariho n'abantu baingi ahansi y'ahu barikuguriza amajuta. Omu rubaju nindeebamu nka emifuregye einemu ebisasiro

Ogu n'omutumba guriyo nigwana gwahinka omukwenda kwana ekitookye ahansi hariho emitumba emito kandi ogu gwo gwariha gwirira aharuguru ekirikumanyisa niguburayo obwire bukye gukareeta omukankaana

Aha nindebaho amabaare marungi munonga gakozirwegye gaboniiregye gashaziregye gokubasa kwombekyesa enju nindeeba abashaija bashatu bashutami ah'ibare eryo kandi omumaisho gabo ninga aharubaju rwabo hariho embarasi eriho omukazi eriho owehekire.

Ogu n'omugyera gwayabika gwashuma omu kishaka kye kishugi nigashi omwihamba hamizi hariyo omwishiki w'omuzungu ajwire esweeta yerangi yakinekye Kandi ayemerire hariyago amaizi nigaiturukira omwihamba.

Aha nindeeba n'amaju harumu flat eyombekyire agandi n'amaju gaitu gaburijo ga kipande Moja haruho abashaija barinka aboku bari abakwotsya enyigi nibotsya amadirisa nibotsya enyigi za gate haruho n'omushaija ashutami aharubaju aha piki ye eibarukweta ngu ni senke kwinkwi aine n'ekicupa ky'amaizi g'okunywa kifundwire.

Oru n'oruguudo rwa maramu rwine akatembo harumu na koona harumu emiti omurubaju harumu ebiti ebiri nkebyomukishaka ekikwataine munonga Kandi nindebera kimwe akashuumo obuseeri nindanzya iguru Kandi kunu nindanzya koona

Ogu n'omukazi ashutami eyefubikire omwenda gwa kitaka enyuma aharubaju rwe harumu esafuriya erumu omweziga kandi omurubaju rwe harumu nk'ebideya hariyo n'abandi bantu nka akatare.

Aha hariho ente ishatu nizo ndikureeba emwe etsibikire emwe neyera kandi endijo neshuusha kitaka aharubaju rwayo hariho enkooko eriyo nerya ebinyaatsi aharubaju hariho enju eyombekire kipande moja kandi endiijo akandi kanju kombekire tikahwire kari nka akokutamu enkooko

Aba n'abantu nindeeba nibaruga omu kishaaka kusheenya buri omwe ayeekoreire oruba rw'enku buri omwe ariyo natambuuza ebigyere bayeekorere enku bahika aha muhanda haaza aha muhanda hariho okuheeta kuhango munonga hariho n'ekibira hariho efuunjo

Aba nabashaija babiri bemereire ahaduuka omwe ashutami ondiijo ayemereire akwaitse esumu omungaro ajwaire esaati erikwera agisubire ekikaru ayezirikire norukoba ondiijo ayezirikore norukoba ondiijo ashutamire ahakafoomu ndeebamu amashuta ndeebamu omwonyo ndeebamu saabuni ndeeba epaketi. erimu za switi omubokusi

Aba n'abeegi bari omu kibiina bariyo nibashoma, buri omwe ayeteebekanise kuhurira eki omushomesa araayegyese, baine obutabo baine obucumu kandi boona bajwire yunifoomu boona bahunami tihaine orikugambira omu kibiina

Eri nirindiro ry'enyamishwa, enyamishwa zirimu nyingi harimu enturegye, harimu enjojo, harimu enjubu, harimu enyamaishwa nyingi z'emiringo nyingi.

Nindeeba sabuuni yamaizi erikuba ekozirwe omu maizi ei orikunaaba omu ngaaro waruga omu kihoronio obumwe waheza kurya nk'enyama obumwe waaba nonaaba orikwerinda senyiga omukambwe ou tubaire tutwire nawe

Ebi n'ebijuma ebiturikurya nainga shi ebiturikukoramu eky'okunywa tukakinywa nindeeba emizaabibu nindeeba enyaanya nindeeba amapeera nindeeba ebifenensi nindeeba obutunguru

Egi nenjoki eriyo netambura omumwanya eriyo neza omubirabyo by'ebimuri ebyo kurondamu obwoki tekahikireyo eri omumwanya neguruka kwonka eriyo neza kurondamu obwoki ebimuri ebyo ku erahikyeyo neeza kufuna

Ogu n'omukazi ajwaire esaati erikwera ashutami aha kiharani nabazira ekiharani ekyo n'eky'okubaziira eshweta agikwasireho ariyo naabazira

Ogu n'omwana w'omwishiki ajwaire yunifoomu oine egaari n'omwana w'omwojo nindeeba ajwaire empare baheekire edomora ibiri z'amaizi bazikomire aha gaari baahika omu muhanda gutatereire gurimu ebisiriko oriya ariyo naatsindika naatereza egaari ondiijo ariyo naamutsindikaho enyima ngu arugye aha katembo.

Ezi nenkyende lbiri zishutami ahakiti kitemire gye emwe eyemereire emwe eshutami eine ebyeyine omungaro nebireeba endiijo eriyo neringuriza omukiti ekyo ekiteemiregye kibiziregye hariyo nkekiina okwo ahagati

Aba n'abaana bariyo nibabaziira nibakozesa ebyemikono yabo Kandi bajwire unifoomu omwe ajwire eshweta ondijo taine unifoomu yeshweta Kandi bariyo nibagyezaho kukora eby'emikono yaabo